Mexey ne'e Eli Sarr gen Lul seseen fog no <coughs> commité ne 4 R mi ne'e Eli Sarr gen Lul seseen fog membre <crosstalk> projet ne 4 R
Mi' ne'e Veronique Diouf gen Lul Seseen ref Membre no no projet ne 4 R

Mi maxey ne'e Ndew Diouf <noise> gen Lul seseen ref membre no projet ne 4 R en meme temps encore yo'nooxa noo njula ne
<noise> Njooko maxey simna nuun mi'o mi Fatou Diouf yon fo wa entrepise Jokalante pour gar laamta nuunoyo ka far na qol axe yiin kene yiin .
<laughs> wa leegi

Comme ne Seereer a laytuna ii, o nananga bo caate mayu meke na commune fe njegee courant anda ino ga i lay ee le courant o maad soom o waagun o ci'it to commune ne in refee commune na andoona yee a jega kom kom fa andoona yee a jega doole. Pour i mbaag o njeg courant kon o maad oxe soom waagu dimle a in bo i mbaago njeg courant a jega koy caate ka andoona yee a jega ma bo fa ndiik courant fe a maadaa yoqaa II nu i mbaagee na ndimle'it rek bo caate kaaga njeg courant yam mu courant referna mom développement waagee ref maaga yam fop no courant yo ta ɓeera. Aha i kaaga layoona courant fe anda courant ko waag o jeg a poto soog o waag o xiceen den fa qoox den courant fe ten o faderu maaga ba da mbaag o qic ndigil lo koy njegee moyen ndamu courant fe fadna xan mbi' pas pas ba a mbaag o qicna courant fa ndaa koy courant ten o faderu no caate ke den te ndiiki ku jala to jegiro courant waagiro ret meme téléphone sax o jegangee courant xan a soxla of mayu xay ta ngulooxa to ndiiki wiin we gaa njaltataa telephone. O soxla'anga o kiin oxe o xoyin yaam ga'a ndiiki ga i nqooyel téléphone ngariid kon i njegangee courant bo mbaag o branché xa portable axe in i mbaagkoogee nqooyel bo ndaawel . I kaaga fop jafe jafe ke ino xan a niidnin a paax ta ref rek no ke i laya no leŋ ke i layaa lay rek courant fe moom tank courant fe moom mote bo wiin o wiin a mbaag o ndaaw no courant fe calel ke in xay ta njafeñ lool yaam fop no courant fe yo ta waagatu ɓeer ndiiki ii.

Xa'aa me genuma jegee courant ten taxu courant fe foogaam soxla no wiin we fop o wiin we fop soxla deno pora <hesitation> portable bo charger o ret ndeer mbiin fo mbiin waaga ret soɓ maaga may a charger el bo a may jegkiro courant ko xooy kel bo xij. Aussi rew we lek lek o jaw njaw ne yoq jegkiro frigo la ɓakandoona yaam jegiro courant kene fop ka ref jafe jafe fa andoona yee <hesitation> aussi courant yo waag no jalto o jegangiran rek soxla fa maak o courant fe daal a refa soxla fa andoona yee no ke andoona yee ta ref ke wiin we yo'nooxaa fop foor fo rew. Courant fe yo moƴ ta jeg solo i machine ke i nqooxta refee machine courant ndaa i njeganga machine courant fa andoona ye njeg machine ka andoona yee courant ƴufna den. Yaaga i moƴo baag o nqoox wargal yaaga o ñoow ole a doy yaaga wax deg rew we mbay nqoornqoorlooxaa machine tiya nam a nqooxta machine no nqooxta te wax deg o mbay nqoornqoorlooxa na qooq ale wargal o we nqooxaa wargal to njegee machine a njeganga machine na andoona yee courant waagin o ƴufin bo a waag o xoox yaaga yagaa o ñoow ole moƴo yooɓ na in daal i a ɗoma de ten taxu fop ga nogoy yaam a qooq. wiin we fop ga nogoy yaam a qooq <laughs> a qooq ale nogoynu in ndaa refee nogoy ko jal bo xij certe nqij o ndeng fo oy lewe waagee ñaaƴ wargal yaam calel ke pour ka ñoowtoona. Ndaa o moofanga bo jeg machine na andoona yee ko moofka foras fe ƴufnan xe yaaga ndik jam soom o ref ka xeɗan rega fi' in koy xeɗan bo roog a waag o dimle a nuun teen bo mbaag o ndimle'a in teen boog yaam a refa jafe jafe na in lool lool fa andona yee oxu waagna damta in teen. I cooxaang xa ɓay a paax a paax a paax a paax yaam kaaga som refu ke saax le moƴna mbaaɗaa de o maad oxe yit ka laya ine andiim nam a layan na toubab nam suffisance almimentaire <laughs> foogaam naaga layel Wax deg kaaga som na waaɗel to no machine a qooq ale soom a waagu inoox pour o ñoow ole doy lang ke rek i imbuga njal lang ke wargal xaƴa kay ka i ndialtuna Ke i njegna koy ta i mbi'aa ke i mbi'aa ke i mbaagna de ndaa i njeganga ka moƴna o ci' a in doole bo i moƴo mbaago njal kaaga yaga yaga i moƴo sawar no kaaga lool lool yaaga i moƴo sawar no kaaga lool lol ii. xa'aa parce que o ɓay wee xoox mayu o ɓay wee xoox mayu ko xooxka podu yaam a xooyanga mayu jalkino ka yoq men ko xooxka podu rek ka waagoona o ñowtafulaa. II yakaara lakas ka ci'iideena ndaa o jeganga machine na andoona yee xan o waago fi' ku jegoona in lang xan o waag no jal bo waag o xoox bo jeg o ñoow o doyu ndaa o ñoow ole koy wax deg waagafulee doy. Yaam o ɓay wee xoox mayu xooxanga pour o ga'aa xooxoox oxa xooxna men hectar ɗik hectar tadik fo o ɓay ka jafeñ ka jafeñ ii. haha i II koo xooxa rek ku il faut que o ñoow ole doy daal o yoqiɗ o yakaranga yee xan waag o o jikoox teen o jikoox o ndik yaam saɗiro jiku fop a ndik rek o jikooxka yaam jikoox jikik it faaxee ii. O jeganga, o retanga bo o gek o ndik ka waagoona o ñoowtaa o fi' o ndik a mbi'a yee na nqooxaa meke goor <hesitation> rew we sax gaa nqooxaa. Rew we, rew we sax gaa nqooxaa goor fo rew fop o naa nqooxaa yaam goor we nqooxkanga poɗ ke rew we a nqooxik maalo i a goor we rew we sax ka a nqooxaa poɗ fa a aareer fo fo maalo fop o na nqooxata ndiki yqam goor we sax gaa nqooxaa maalo a nqooxaa kaaf a laya yee kene fop xay <hesitation> machine machine na waagoona fi' a jeganga yaaga ta moƴo faax xan i moƴo mbaag o nqoox maalo fa mayu anda Diou dioudiouf we maalo rek a mbugu.
xa'aa me genuma jegee courant de tige na courant fe moom ke ta ɗaxa xeƴe no télé le sax <laughs> `ken courant fe xeƴe no télé le yata layeena Serir feke ka xooyaam ba ndox to daawam bo jang to ñak o tele ñak courant bo charger o téléphone ole mi ten garu fo ten ka muj . kom genam fo oxa ta saxna numéro um ta xooy oxaaga ta muj o xooyam a mba o inoor kam saate fe ta tax bom muj tarder yaam oxa ando xesna ñaƴik soxla'um bo a xaad no mbind ne a layel e ka te o garid, um saq'anga ma charger tuma Serir guutkoogiram Yaam axa laya yee tax rek um jaaɓ ndaa téléphone nof a ñufanga xan a ɓisnin xa elew nqes da tara yete ngatna 2 heures mbat 3 heures o sooga daaw o téléphone of o ñak pexey de ndandong o tar no feet ola mbat lakra la. II to ande kaaga fop o ñak courant yo taxun i courant moom o njiriño onqe ten ka magin waagee layel bo a fag, i ta ref na qooq ale ,ta ref no ke i njalta yaam Serir a xooyangaam a soɓ jeg courant jembul ee jaw'aam ta yoq kam xotka ɓekin kam a frigo le mbanu inooruma meke rek ret futu jegkatee probléme ndaa nu ta ñalitna o fadanga kam kemban ka yaam jegiim courant fa gektuma ke jawuma . Ii sokoy no sax o lakas ole no ɓasil ne kam mbind ne courant fe ka daka jeg ten o njiriñ yaam anda yee giir wene mi' meke ñimna no formation pisiculture fe a refanga to courant ka jeg no mbindes waagaam o a refa bassin leŋ a kam fe yo ɓek teen liƥes ñowna teen o brancher a nga aérateur ke xan courant na ƴufna kaaga liƥ ke wo ñoowa déjà xay o jeg ka rabdita courant yaam xay o jikooxa no liƥ kene yaroona. Sokoy au lieu o jikik ko bug ko jikwaa teen ñaamaa teen i to anda yee kaaga fop no njiriñ courant yo ta wagu garit ndaa i njegiran i ten taxu moom ka i nqeɗa oxu waagna dimle a in rek na courant fe i ŋaaɗooxa tokum ŋaaɗooxo layum ne seereer a laya . Yaam o damluwanga a na saɗka ndaa ga i ŋaaɗoox i ndaxu <laughs> waagna damta in a damta in ndax i mbaag o ndaaw no courant fe i pour courant mi'o kam layin ee oxu waagna damtana in a ƴufta in i ga i letin xa ɓay daal bo fi' no xa na rima kam beñ daal letin xa ɓay. Oxu ƴookna xa ɓayof a ƴufgiidong ga i ƴufgixooxaa ten taxu i lay ee o xu waagna damta in yaam ande na Lulo i mbogu amo soom o i ndefu na Lul to in way i mbaagee njeg courant ne koor oxe laytuna oxay kam LUl waagee jeg courant lampe der kene nqewna koy jombul ee coono fe wañooxa. Yaam mi xaye a carndala mi' o fiic a samanga xaye o gisin no maax ola ndaa koy lampe der le we charger anaam o portable weeraam o fi'an pisiculture fenem laya ande kene fop o njiriñ onqa waagna jiriñ ɓasil ne mi' yo ii .Lampe der ke koy a mbi'a ngoor yaam in mboy nga'aa, a xan o ga'aa me cafof a ndefna, ga a ke xolna kaam mbindof ndaa yo yaqanee bo ndik courant fa moom i mbugu. I maada soxla'an bo xaye de, i maada soxla'an oxu waagna dimle a in rek i letnang xa ɓay i o gar au secours.
Petit commerce ndaa ke fop a layna rek ka war o jeg kene ka war o wid saate fe; mi' moom me refma moom a jega courant ndaa yit a jega caate ka njegeerna courant comme ne Serir a laytuna rek courant moom ka ref ka andoona yee ka warin o waag o jeg o no caate ke fat a dimle wiin we na qooq ale yiin, maalo fe yiin qooq ale pooƭ ke yiin in fop yaam ino wene fop rew wo i ndefu ndaa ka i nqooxaa maalo ga i nqooxaa pooƭ ga i nqooxaa a aareer yit. Ndaa courant jeganga daal ta moƴo jeg doole comme nenu laytuma machine ka na ƴufna courant yiin kene yiin a fop nu mbaaga ndimle a in teen daal ii kaam yo'nooxaa na qooq ale. Kan xooxaa maalo, kan xooxa pooƭ kan xooxaa areer ga i mbi'aa kene fop kay nu mbaagangaan moƴo ndimle'el daal no courant fe mom ta moƴo law daal kam saate fe i kaaga som i mbugu de i ndekaa nuun xa ɓay rek nqeɗa nuun.